Abasajja babiri nga bayina ente bbiri emu ya kikuusikuusi ate endala nzirugavu ng'erimu n'ebbala eryeru bazisibyeko ekyuma ekirima nga omu bw'agoba ate omulala bw'anyiga ekyuma mu ttaka kisobole okulima.

Omusajja akutte eddobo nga ayimiridde ku lubalama lw'ennyanja alabika avuba byennyanja enjuba emukubyemu nga n'amazzi mateefu ddala.

Erimu ku biyiriro ebinene mu Uganda ebiyiro lino bivuga amazzi okuva waggulu ne gajja nga geefukuta amazzi bwe geefukuta gakola langi enjeru. Ku ludda n'oludda waliyo ebibira era ebikwafu ddala.

Engalo ez'Omuzungu nga zikutte mu nsigo ey'emmwanyi. Ensigo eno eyitibwa kase. Kase y'ensigo ebeera emaze okususumbulwa okuva mu kisusu kyayo eky'emmwanyi.

Ekyererezi awamu n'ekibira ekyererezi kya kiragala bulungi era nga kirabika kisaayibwa ate n'ekibira kikwafu bulungi ekibira kino kirungi okuzaama.

Eno nga ye bendera ey'ensi Uganda, bendera eno yasiigobwa ne langi ez'enjawulo, okuli emmyufu, eya kyenvu awamu n'enzirugavu. Bendera eno nga wakati erimu ekinyonyi ekya nngaali ekigifaananya obulungi ddala.

Envubu ennene nga waggulu waayo eyimiriddwako akanyonyi akaddugavu nga n'akanyonyi kano kasinga beera ku mazzi envubu ku mubiri gwayo eyinako enkwagulo. Enkwagulo zino zirabika zajja mu kulwana ne zinne waazo.

Abasajja abeeru abamu n'abaddugavu okuli n'omukyala batambula bayolekera ebisolo mu maaso gaabwe ababiri abambadde ebinu beetisse ebyuma ebikwata ebifaananyi ku bibegaabega byabwe.

Essamba ey'amajaani nga amajaani gano kuliko amakulu n'amato. Amajaani gano gayawulwamu obukutu okusobola okugaawula emirundi egy'enjawulo. Ku ludda olulala waliyo ekibira ekikutte obulungi.

Abakyala basatu ab'enjawulo. Okuli omuzungu awamu n'abaddugavu babiri. Omu ku bo ayambadde enkoofiira ate abalala tebambadde. Ku magulu gaabwe batuuzizzaako ebyuma bikalimagezi.

Abaana abato ab'enjawulo abambadde engoye ezifaanagana nga zirabika za ssomero ate n'abalala bo tebambadde bayimiridde mu ddinisa basanyufu ddala olw'okubeera nga bali mu ddinisa.

Abakyala ab'enjawulo beetisse ebintu eby'enjawulo ku ssiniya zaabwe, essiniya bazeetisse mu mutwe, ayambadde essaati emmyufu yeetisse obutungulu ate sso wabula ayambadde eya bbululu ye yeetisse ebintu eby'enjawulo.

Omuyizi mu ssaati ey'essomero awamu n'empale ey'essomero ng'ayambadde essaawa ku mukono asonze ku lubaawo ku lubaawo kuliko ebiwandiikiddwako omuyizi ono musanyufu.

Ebizimbe ebingi ddala, ebizimbe bino birungi okuzaama bisiigiddwa mu langi ez'enjawulo okuli emmyufu awamu ne kiragala, ku ludda olulala waliwo n'ekisaawe ky'omupiira.

Akatale ak'ebibala ng'ebibala bino byonna biteereddwako emiwendo omukyala n'omwana bali kugula ku bibala omwana atoddemu omucungwa ng'aguteeka mu kaveera kaabwe.

Ekibira ekikwafu ddala ekibira kino wakati waakyo waliwo ekkubo ekkubo lino nga lya ttaka ekkubo lino lyawula ekibira ekimu ate n'ekirala ekibira kino kya kiragala ddala.

Embogo eza langi emmyufu okuli enkulu awamu n'ento, ziri mu muddo zirya, waggulu waazo waliyo akanyonyi akazeewuubako.

Ooh ebyokulya ebiwooma okuzaama, ebyokulya bino biyitbwa ssumbuusa, ssumbuusa eno ekandibwa mu ŋŋano ate munda n'eteerwamu kawo oba ennyama, biteereddwa mu ssowaani birabika bulungi.

Omukyala eyeebikiridde ekiwero ekimyufu ku mutwe, ng'ayambadde n'essaati enzirugavu ate wansi ng'ayambaddeyo ekya kyenvu, ali mmusiri ogw'emmwanyi era nga maaso ge mulimu emmwanyi esizza ng'emu eyengedde ate ng'endala tennaba.

Obuyumba obwaserekebwa oblungi ne bumaalibwa n'ettaka era ddala, obuyumba buno bwaserekebwa ssubi erigifaananya obulungi luyina oluggya olw'amayinja amatono awamu n'omuddo omusaayire ddala.

Emmeeri ennene ate nga ya kkalina, emmeri eno yasiigibwa langi eya bbululu ng'eri ku mazzi eseeyeeya, emmeri eno nneetissi ya migugu.

Omuntu ng'ayambadde essaati ey'emikono emiwanvu nga nzirugavu bulungi, ateze engalo ate ng'anyiga ku kacupa akavaamu ssabbuuni anaaba engalo.

Omwami omusanyufu ali munda mu kayumba akateereddwako ennyama. Akayumba kano kirabika mudaala gwa nnyama ng'alabika y'atema. Mu maaso waliyo omulala nga bw'amulagirira okusinziira ku ky'ayagala.

Omwami ng'ayambadde essaati enjeru ey'emikono emiwanvu awamu n'empale atudde ku kyalaani, ekyalaani ekisambibwa. Ekyalaani kino kya kunyoola na mukono n'olyoka osamba wansi ne kitambula.

Enjuki eya langi enjeru, enzirugavu, awamu ne kyenvu etudde ku kimuli ekya kyenvu ne langi eya ppinka. Ekimuli kinyirivu okuzaama.

Ente ez'enjawulo okuli enkulu awamu n'ento ente zino ezimu ziyina amayembe amawanvu ezirala amampi ate ezirala tezirina ziri mu kkubo nga zirabika ziva kulya oba zigenda kulya.

Engalo ennungi era nga zitukula, engalo zino zirimu ebiseera ebisalaasalamu mu ngalo. Mu ngalo mulimu ensigo ey'emmwanyi, ensigo eno eyitibwa kibooko, kibooko eba ng'ensigo tennaggyibwako kikuta.

Ezzike eriddugavu okuzaama ezzike liyina ebyoya ebiddugavu ddala litudde mu kibira nga lirya ebikoola ebya kiragala ddala; ezzike lino lifaanana bulungi.

Omusajja mu biddugavu ng'akutte eddobo ezzungu, eddobo lino lyo linyoolebwa bunyoolebwa singa oba oyina ky'okutte. Alitunuzizza mu mazzi, obudde bwa kawungeezi era ennyanja nteefu ddala.

Ennyumba ennyingi ezaazimbibwa ku kasozi mu mitendera egy'enjawulo, ennyumba zino zaaserekebwa amabaati ate era nga zaakuzimbibwa bbulooka, ennyumba zino nnyingi ddala.

Amaato agasimbiddwa ku lubalama lw'ennyanja nga amaato gano ga langi ez'enjawulo. Abasajja abamu bagakebera okulaba oba gali mu mbeera nnungi okutambula ate so abalala bo bali mu kunyumya byabwe.